Bano bali kutabula bidhagala dhagala era nga bali mu ku byekanhanya babonhe obanga nhikubyo bye nhe byebali kugezaku okutabula.

Omwaana omughala ali kusamba akapira era ngo nho alikukasambira mu bigere, kilaga nti yali ali kukasamba nga alinha gwali kukaghereza.

Elyato elya yingini liri ku maadhi ela nga linho liriku obukyaala bubiri, n'oghundhi ali mukuvuga baine.

Abaana abasanufu einho, nga bali mu kutunga ebitambaala. Bano bali mu kutunga ebitambaala mu wuuzi, era nga bagemye empiso endeyiiriri.

Omutembeeyi yetwiise akaibo akalimu amenvu amanhulugufu eino. Era nga gano gaboneka buwoomi bwerere

Abaana batiise ebidhomola ebidhundheevu era nga bino biboneka nga bya waragi. Ekindhi akigemeire ghale ghaigulu, era nga mwiine ali mu kutetenkanhya baboneke nga basaabala beyongera yo.

Ensenene edimaze okutekatekebwa okulya, dino disavuwaire era nga disikiriza omuli

Omusaadha ayemeleire gheigulu aghagulumivu einho, ghansi ali kulengera amaadhi era nga ghasinsi okumpi nha maadhi ali mu kulengera ebinhonhi ebiri mu kubuuka

Emwanhi edhikali kutukana kukungulwa dhino dhinhirira inno ekilaga nti dhiri mu kiffo ekigimu.

Omusomesa ali kusomesa abaana. Abawandikire kulubawo era nga ali kubasonkera kwebyo bya wandise kulubawo

Omufumbi ali mu kufumba enkoko. Onho ali mu kufumba enkoko gyebakazaaku obukaze. Ali mukugyigemesa akooma.

Omukazi atendhwiike, ali mu kutunda embooli nh'amayuuni. Aye nga kiraga nti mukoowu inho.

Oluguudh olweitaka luliku akasozi kumbali kuliku emiti n' eisubi.

Eizike ligandaire. Lino liri mukibira era nga lizira mbolodani yonayona. Lye gandilire bwa gandalire

Embiidhi eyo munsiko nga eri kulya eisubi. Eri mukulya eisubi, eisubi erindi eiwanvu nkani eileyi lijiri einhuma

Omukazi aweese omwaana ghe ku mugongo. Omwaana alaga nti mukowu era atendwike nho kutendhuka.

Ekibila ekili ku lusozi, nga era kino kinhenhe inho. Kili mu kyiko nhi kunsozi nhi mu kyiko nhi kunsozi. Amaiso go gonka nagakoma aye kyo tikikoma.

Mwana atyaime ku varanda era nga muluya waliwo omuti ne waaya eidwireku obugoye no bugoozi ne kileesu

Abasaadha babiri bali mulyaato. Erindhi nga omulala ali mulyaato elirye agemye ne nkasi bali kunaandha balikujja . Ali kukkuba enkasi

Gonyaa eri kumbali era nga eno eyolekeire okwedimya mu maadhi, kumbali ghaligho agabaale.

Omukyala ali kutunga emidhoozi. Onho ali kukozesa akooma kano akali kumwanguyizaamu ku milimu, egy'okutunga emidhoozi.

Abantu kamaala beyirike ku kamotoka akatinini era nga bano bali mu lugendo okwolekera yebajja

Ekizimbe ekye myaliliro egyi ghelaku nga kili mu kuzimbibwa. Kino kiilaga nga ekyali kinatera okugha.

Omuwumbi ali mukubumba ekiwumbe. Ono alikuwumba ekibumbe mwitosi era nga akitaire mu benseni. Alikubumba ne ngalo dhe dhombi edibugaime neyi toosi